<laughs> d' accord donc <hesitation> Dia maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu invitation bi di nuyu mbokki yi ñuy déglu yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo xew ci jamono ndax seen période lañ toll <hesitation> ak sàmmkat yi tamit

<hesitation> <hesitation> waaw ANACIM mooy agance nationale aviation civile ak météorologie moo yore ñaari antités yoo xam ne yoo xam ne yu mag di di aviation civile maanaam lépp loo xam ni Sénégal moom la war a doxal ci te mu seq ko ak yeneeni réew yu nekk si adduna bi yëpp bànqaas bu mag bi

donc ANACIM mooy kiy doxal fii si Sénégal

lépp loo xam ni mooy jëmee ci politique ku météo boo xam ni seen nag Sénégal moo ko war a doxee te bànqaas bu mag bii di OMM organisation météorologique mondiale donc ANACIM nekk seen i représentant fii ñun nag ñoo ngi fii ci <hesitation> Tambacounda ci aéroport Tambacounda bu fi <hesitation> nekk ci service bi nga xam mooy service météorologie

<smacks lips> waaw <hesitation> yàlla def na vraiment <noise> nawet bi comme ni nga ko waxee daanaka li si des bëreetul mais muy nawet boo xam ni waaw parce que boo seetee si boppam li mu taw daaw moo ëpp waaye wax dëgg yàlla ren nawet bi ni mu jaaree yoon man boog ci man nga xam ni maay yëngu ci wàllu météo pour man nawetu ren bii bien que daaw moo ëpp waaye bu ren bi moo gën gën lu tax parce que façon bi mu ñëwee la xawoon na <hesitation> xawoon na ame tuuti sooxe waaye daanaka daal bi mu reprendre ci wàllu ci troisième decade <hesitation> juillet bi mu reprendre daanaka chaque ñetti fan te taw yi tam gis nañ ko du taw yoo xam ni

mooy taw yooyu nga xam ne day mën a indi ay yàqu-yàqu donc da doon taw ay ay taw yoo xam ne taw yu yem la ay trente ay quarante ay cinquante milimètres ay dix taw boo xam ni maanaam façon ndox boobu moo gën ndax dina am temps parce que bu tawee lu bëri day walangaan daal di dem yoonam

wax dëgg yàlla donc looloo tax vraiment ñu gis ne ren daal malgré que daaw

waaw si koo xam ni wax dëgg yàlla respecté nga bu baax sa calendrier cultural toppatoo nga bu baax <hesitation> ji nga ko si jamono joo xam ni

donc loolu yëpp ku ko def nga respecté sa calendrier wax dëgg yàlla di nga am vraiment récolte bu am maanaa di nga am récolte bu am solo waaw

<smacks lips> waaw fii ñu toll nii tey xam nga ñoo ngi si <hesitation> première decade weeru octobre te dèjà ñun fin wu nawet bi ginnaaw saytu yi nga xam ne def nañu ko ñoo ngi koy jàpp diggante <hesitation> ba bu demee daal ba le quinze ba le quinze octobre ba le quinze octobre daal foofu lañ jàpp ni normalement fa la nawet wi war a d" accord liñ leen di mën a digal mooy ñuy xaarandi ba taw yu mujj yi jàll

sinon ku yàkkamti teel a góob bon bu ko ndox bi fekkaatee si ka mu tawaat ci kawam xëy na moom mën na ko jural donc daal conseil bi ñu leen di jox wax dëgg yàlla mooy ñu xaarandi ba nga xam ne wa date boobu passée te fu te date boobu même bu passée sax

yeneen liggéey yu ñuy def

jeex na tàkk wala day amaat yeneen comme ça loolu ñu defaat ci beneen communication pour gars ñi mën a xam ne vraiment nawet bi jeex na

waaw xam nga dañu toll si ñëpp xam nañ ne <hesitation> jamono soppeeku na te soppite jamono boobu moom la ñu wax changement climatique ñëpp dégg ko ñëpp dund ko i tam ndax wax dëgg yàlla ni mbéy mi doon tëddee wala tàngaay bi si boppam ni mu meloon ñëpp gis nañ ni léegi changé na àll bii ni mu naatee woon ni mu bëree woon garab amatul donc loolu yëpp

<hesitation> effet effet effet changement climatique yi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi suñu kaw bu baax rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñooy dë dëkk Afrique yi nga xam ne moo di côté Sahel bi su ko defee nag ñun ginnaaw loolu amu ñu lu dul mbéy amu ñu lu dul mbéy suñu économie en général li si ëppci mbéy lay jógee bon léegi comme mbéy bi nag commencé na sooxe te ñun amu ñu lu dul loolu fàww ñu seet ay tëralin ay pexe yu nga xam ne day tax dinañ mën a sauvé suñu mbéy <smacks lips> te pexe bu gën a mag bi nga xam ne moom la ñu am continué suñu agriculture di si dundee bu baax

boole ko ci suñu ay pratiques <smacks lips> depuis ci début bi ba ci fin bi balaa sax ngay naan da ngay dem uti jiw jéema a la xam météo lan la wax ba pare ci nawet bi ni muy tëddee loolu mooy premier réflexe bi nga xam ni béykat bi jamono ji moom la <coughs> war a am nawet mi ngi jege si <clears throat> des na weer wala des na la fukki fan na fexe dem uti information <coughs> météorologique te information météorologique <clears throat> <hesitation> ñun dañ koy partagé dinañ ko indi ci rajo bi dinañ ko wax ci télé bi <coughs> fu ne daañu ko fa waxee su ko defee ñoom ñëpp ñu fexe am information boobu pour mën a def li nga xam ni moo di seen choix varéital parce que loolu mooy déterminer ëllëg sa récolte nan lay mel daanaka étape boobu boo ko faussé rek li si des waaw daanaka chance la rek waaye munatoo ko maitriser

<hesitation> <hesitation> <smacks lips> waaw mais nga baal ma balaa ñuy <hesitation> yegg foofu parce que dañoo wax njëriñ bi njëriñ mi nga waaye avant waaye ginnaaw loolu am na pendant saison bi maanaam bu ñu nekkee ci biir saison bi

<hesitation> ci avant bi lañ nekkoon

après ñu soog a dem ci après

donc ci biir saison bi am na lu ñu wooyee ay ay alertes te ñu koy envoyé ci ay messages

maa ngi fàttali keroog suñu émission bu mujj ci ci ci messages yooyu am na tamit ay messages yoo xam ne ay messages decadaires la mooy chaque dix jours dinañu def benn message boo xam ne dinañ ko yónnee day tax fukki fan yii di ñëw béykat bi dina xam ne ah nangam ak nangam ak nangam moo nar a xewi su booba moom dina xam lu mu war a def comme lu mel ni par exemple ay ay sarcluménage dina xam ni ah ci biir fukki fan yii comme météo nee na taw bi

moom dina mën a préparé boppam xam exactement ban moment lay war a def ay ay ay pratiques culturales am ba ñu demee tamit ba ca fin ba ca fin saison comme ni ñu ko defee léegi nii mooy question bi nga bi nga ci waa ci fin saison bi donc loolu waa eh béykat bi dina xam kañ la war a góob

ku teel a góob

donc donc période bi nga xam période bi gën loolu tamit yaa ngi koy amee ginnaaw bi nga xam ni jot nga ci xibaaru information climatique bi voilà